Vanamai nanababa vakamira kumhiri kwemugwagwa. Motokari dzakamira nhatu kune rimwe divi. Imwe motokari iri kutakura vanhu nezvinhu zvavo. Amai vane nguwo tsvuku vakagara vakatakura musamburena uyo wavari kudzivirira zuva.

Mvuwu sere dzirimumvura dzirikufamba dzine ruvara rutsvuku. Kumashure kune miti yakareba ineruvara rwegirinhi. Uye mvura yakachena.

Mukomana akapfeka sheti ineruvara rwedenga. Akabata chisaga chembatatisi. Arikupesana nemumwe mukomana akapfeka sheti ineruvara rwemashizha nemasiki yaakavharisa mhino.

Musikana anevhudzi dema rakasvibira akamira akapfeka sheti chena, neshangu chena, netirauzi dema akabata bhegi rineruvara rwe goriidhe. Aripedo naamai vakapfeka hembe dzine ruvara rwe goridhe vakabereka mwana ,vakamira vakawanda munhandare .

Amai vari pamusika wavo wavari kutengesa nzimbe dzavakarongera. Vari kutengesa maranjisi nemanwiwa. Kumashure kwavo kune motikari chena yakazvimirira. Kudivi kwayo kune muti murefu une ruvara rwegirini nepouro remagetsi rakareba.

Mbudzi mbiri hadzi dzineruvara ruchena nekumeso kwebhurauni dzakamira dzakatarisa dzimwe mbiri hono dzirimugiraundi. Kurutivi kunedzimwe mbudzi chena dzakazvirarira dzakazorora.

Chikafu chinovaka muviri chine hutano chakashongedzwa mundiro dzine ruvara rwegoridhe. Sadza rezviyo rakasanganiswa nebhinzi, nemuriwo une ruvara rwemashizha

Motokari ina dzakamira dzakatarisa kumberi. Yekutanga ineruvara ruchena. Inemavara zvakare eruvara rwegoridhe. Dzimwe motokari dzinotevera dzineruvara rwesirivha. Kumashure kwadzo kune miti ineruvara rwemashizha.